Kuulala mu teger ci suufb ay gëna nu fuufu basang ay sio a pangi tege ci suuf.

Kayyul xibaar la, bune yeba ne, bur wa dëkka bi mën su jat, te xamulu xew ci sen rel.

Li yep ay poti tamatela yuñuy jaay ci biti pël duñoo goy jënda di koy def ci seen toora bi.

Daala la, bu gudda, mu weex, jigeen yi nyo kode sol, diggéena ak moom, wala sunyuy dem ay xew.

Fi mbedala ay poli kurang ci kow talibi nii nyungi seen ay xale jigen ak ay oto ci mbedda bi nii.

Kërr la bin tabak be pare fens bu weex buntu bu nyuul muy taax mu am ay flawer ak poli kurang ci mbedal bi.

Jigéen bu solu boredem takk meesam ak ay cenn taxaw ci buntubi dini tallu cin ay boñyam.

Jigéen ak góoru yu sense deñ jànga ba jeexal di wone sen kontaante ne jeexal neng.

Kayt bi kayt tu xibaar la buñuy yebaane striyo dekka bi pur gaay mëna xam lu xew ci seen réew bi.

Loxo bi lum tiye ni poti meew la bo hamne ninyi denko dee bonna dinaan. wala def ci sen lekka bi.

Li kaytul xibaar la buñuy yebaane ci waa dëkka bi pul nu mëna xam luxew ci sen dekka bi.

Plen la niñu den ci ley duga dem beneen réew wala dem tukki ji.

Daala bu ñyul moo tegeni ci suuf ni xamé ko ci fosos bu jigéen la ñu xoday sol di dem ci xewi bugadem jang ji.

Loxo bi lum teye dalle posla tenkode sol digene ak moon wala gen ay heo.

Fi plasla, amn ay ñaxiifa nek, ak karab, tabla bu tegen ni, denn ka di ye banne purni ni xam.

Baxaas ciinu yepp ay bagaa se dafa dixaay kanamla yuy jigeenne de jëy te defa sen kana mi suñuy geena ala ñi wara dem xeew.

Dalala charax bu goor tegusi suuf nii mu neka bu ñuul guy diko de soll pur genna di doxi sen soxla.

Jigeen bu solo takku ay takkaxyam sol yeramam be lu werta daf meesam dafarr kanam taxaw de natalu ci aye gunax.

Merr bu sol cosanam , gara mbuba, taxaw ci erta bi ni mu nataalu.

Li fetla b bongegaay mo teganni xale yi ampetijen di koy jange.